Ɗo ɗum kare rowɓe fawnirta be man, ngam yahuki lamar, ko fawnugo, haa ci’eji maɓɓe.

Ɗo ɗum yonde sare marga daldal manga hayasi man, ɗon leggal hasera man, nda dammugal man manga e petel.

Kare njamɗe ɗum ɓe huwirta ha fiyuki dammuɗe cuuɗi, maa bo ɗum dou suudu be ko larini ɗo.

Ɗodum viyata nyebbam, angalaje, ɗon naftira gam nyauduki nyawuji fere fere.

Ɗo ɗum ɓiɓɓe njangirɗe fere ɓeɗon seyi worɓe tato be debbo goto.

Ɗo ɗum babal on ɗum mari leɗɗe fere fere.

Ɗo ɗum mbiyete maakileewa. Ɗum ɗo naftire ha lamar ɓangal.

Ɗo ɗum bindirle jamanu ɗum bukkoi naftirta ha jangirde maɓɓe, ɗum ɗo mari kalaji fere-fere.

Ɗo ɗum kaatini julbe. be fanɗe do jodi ha dow man. Brɗi do naftira ha ci’eji ngam ɗefuki be ƴulbe.

Ɗo ɗum chago wa, ɗum ɓe sorata defte fere fere.

Ɗo'o ɗum biɗɗo debbo, o ɗo ɓorni kare maako fawni.

Ɓiɓɓe wuro ɓe ɗiɗo, ɗon fija bol nda ɓiɓɓe worɓe fere ha ɓawo maɓɓe be do dari, mo a lari fu woɓɓe ɗo yewta be bandiraɓe, woɓɓe ɗo dari lara ɓiɗɗo ɗido fijoɓe.

Ɗa boggol shaja. Ɗa hunɗe jogugo volwa. Ɗa bo babal man babal on ɗum be hosata volle himbe fere-fere.

Ɗo ɗum kare jamɗe ɗum ɓe huwirta haa ko shafi hiite, maa bo maadi.

Taasaje, en ɗo naftira ha ci'eji men ngam waatugo nyamdu ha nder, en nyama.

Ɗo ɗum nyebbam howre.

Ɗo ɗum leeso, be hunde waatugo kare haa nder. Durowaru waatugo kare.

Ɗo ɗum shaguru sorugo urdi ɗum worɓe erobe fere fere.

Ɗo ɗum bi’ete jarida janguki koboroji fere fere, ha ɓabal kuɗe ma bo ha sare.

Ɗo ɗum oldi daande, be je noppi ɓiɓɓe roɓe ɗo naftira ngam faunuki be mai.

Ɗo ɗum morɗi ha hore ɓiɗɗo debbo morɗi boɗɗi ɓo ciɗi.

Ɗo ɗum potoji ɓe zani ɗum himɓɓe tariha nane nane.

Ɗo ɗum madi manga, madi jamanu.

Ɗo bo maadi saare dow be les, ndaa eesi haa kombi man, be dammuɗe man.

Di viete hako tingere, ɗon naftira ha ci’eji ngam defuki hako Bena.

Do dum sare, da mashin maga taya didi do dari da huwobe hasera.

Ɗoo ɗum laawol mawnde, nda ba’'antewa marnga kosɗe nayi ɗo dilla, nda Kooseeje haa seraaji man.

Ɗo yonde saare, yonde man ɗo maɓɓi, ɓe ɗo fali dammugal maɓɓe.

Do dum chagoru maundu, dum be sorata lekki gargajiya fere-fere.

Ɗo ɗum madi jamanu ɓeɗo fauni dou sudu nda ko ɓokkata hendu ha dou nda hiteji don haski.

Ɗo ɗum reɗiyo je naane. Boimano ɗon joodi ha dau babal.

Ɗo ɗum hunde on ɗumbe naftirta haluɓe ngam godugo teddeenga ko a yiɗi sodugo.

Ɗo ɗum moftode, himɓe siyasa.

Ɗo ɗum kofiru joɗi be chayi ha ndar man, chayi ɗum hunde on je en yarata ha ci’eji men, be ha babe kuɗe.

Yonde sare mar nga get wa manga be petel.

Do dum nyamdu zamanu dum be viya ta supergeti, bedo naftira be man hacci’eji man gam nyamugo

Ɗo ɗum lawol nda sorowo ɓiɓɓe leɗɗe oɗo darni filumun ha sera. Oɗo sora lemu, kankana, be ko nandi e man.

Ɗo ɗum tutawa lesdi fere.

Ɗo ɗum geraaɗe ɓoltaaɗe, tati senditaka, gotel ɓe sendi chaka.

Ɗo biyete taliya. Ha sera man ɗon tingere be tumatur. Ɓeɗo naftira ngam nyamugo.

Gasa biɗdo ɗebbo. Oɗon moobika habbi be rivon.

Ɗo ɗum shagowa manga. Ɗum ɓe sorata paɗe ɗum worɓe faɗɗata.

Ɗo ɗum yonde sare, dammugal ɗo maɓɓiti nda gene ha sera lambatu sare man.

Ɗo ɗum boɗɗo debbo. O ɗon dari, o takki lalle ha juuɗe maako, o ɗo waati halagaare ha juuɗe man.

Ɗo biyete puccu. Ɗon naftira ha babal pijirle, ngam samnuki be man.

Do dum babal filu, habe sorata kareji robe fere-fere. Turmiji dum robe haddata ha bikiji be lamar.

Ɗo ɗum daldal babal fere nda mba’atenga marnga kosɗe ɗiɗi ɗo dari, nda fulawaji je vo’inta babal ɓeɗo fauniri babe man be mai.

Ɓiɗɗo debbo ɗon dari. Oɗon suddi gele oɗo dari ha sera. Nda leɗɗe fere ha sera makoo.

Ɗo ɗum debbo ɗo jogi dammugal. O mabbitan mota o ɗo wati daarugal maako.

Ɗo ɗum babal pijirle bolwa kosɗe, nda derke'en ɗon fija, woɓɓe ɗo sera laara.

Ɗo ɗum sudu be leeso ha nder.

Ɗo ɗum jangirde nda biɓbe jangirde man ɗo joɗi. Woɓɓe ɗo vinda woɓbe ɗon hedita ko ɓe vi'ata ɓe.

Ɗo ɗum lekki moɗago.

Maacinji be kosɗe, goɗɗo ɗo dilla.

Daldal ofisru nda leɗɗe ji fere-fere ɗon dari, nda leɗɗe yite fu ɗon dari.

Daldal don dari, nda himbe ha sera don dilla, woɓbe don dari hasera mota. Goɗdo don jodi hadu macin mako, nda motaji fere-fere e ledde fere fere.

Ɗo ɗum babal on je ɓe ɓili tankiwa ndiyam manga tankiwa ndiyam man babal on ɗum ɓe moftata ndiyam gam kunnugo ɗo huwira seɗɗa seɗɗa.

Ɗo ɗum hunde sigugo tasaje ha sare, ɓe ɗon naftira be man ha sare.

Ɗo ɗum tuutawa lesdi feere.

Ɗo ɗum kusel be tamsi be wati ha tasaje fere fere, nda mo sa’i kusel man ɗo dari hosa ɗum.

Ɗo ɗum yiri be hako baskoje.

Ɗo ɗum nyebbam lotugo hore, be wujuki ha banɗu. Bibe rowbe naftirta be man ha ci'ejiman, be ha babal filu lotuki hore.

Ɓiɓɓe leɗɗe, ɗum en naftirta haa nyamugo

Babal pijirle Bol kosɗe, nda fijoɓe man ha nder babal man.

Ɗo ɗum dammugal sare, marnga getwa manga be petel, nda mburi ɗo mofti ha sera sare man.

Ɗo ɗum kare defugo ɓeɗo naftira ha ci’eji men, gam defuki hako ɗoo biyete bascoje tattase attargu tingere be konandi.

Ɗo ɗum saare marga dammude ɗiɗi manga be petal.

Shagoji, motaji ɗon dari ha yasi shagoji, nda himɓe ha daayiɗum tooh, woɓɓe ɗon nassa babal man shagoji man.

Ɗo ɗum babal on ɗum ɓe sorata nyamdu bi'ata ɓurɗi.

Ɗo ɗum footowa kare aadiiji naane.

Deftere ɗon zaani ɓiɗɗo debbo be ɓiɗɗo gorko, o ɗo ɗon jogi hunde bindirgol, o ɗo ɗon jogi kuuje je godugo.

Ɗoɗum chagoru maundu. Wi’ete barakat sto. Hayeso shagoru man nda motawa balewa do dari, ha serato nda goddo don dari, nda cabbi ledde hite don daddari.

Ɗo ɗum be'itte be durowawa mannga ɗum ɓe sigata kareji haa nder kare borniki. Ndaa haa sera man bo, ɗum ɓe sigata kare fawne.

Ɗo ɗum kare naftirgo ngam wa’ungo hore ɓiɓɓe reɓe nda jude ɓiɗɗo debbo ha sera.

ɗo ɗum tasaje ɗo naftira hasara, gam rubatuki nyamdu ɓe ɗo naftira hababal lamar, ngam watugo kare lamar ha nder

Ɓikkoi ji ɗo hauti fija bol kosɗe.

Maandi jemano, sare nyibiga hawa didi koh tati, be glad windo be dammude, paiti mai mil kolor. Sare mai vodi

Ɗo bi’et bindirɗi l. En ɗo naftira ha sare, ha jangirde be ha babal kuɗe fere-fere.

Boɗɗum kare nafturgo bee hiite, en ɗo naftira ha ci’eeji men ngam dolluki ndiyam maa bo yaruki caayi bee man.

Ɗo ɗum sare marga ɗammugal manga.

Ɗo ɗum kare faune ɓiɓɓe rewɓe. Ɓeɗon naftira wata ha nofuru be ha daande.

Ɗo ɗum alluwa watki ngengal l. Nɗa motaji ɓo ɗo Sala.

Ɗo ɗum ɓingel fere ɗon woma womar je tariha nda goɗɗo oɗo don fiyana mo baggu oɗon wati wusul ha hunduko nda debbo to o ɗon dari jala woɓɓe ɗon dari ha sera laraɓe.

Ɓingel debbo oɗo dari oɗo wati yeri ha noppi mako oɗo hifni hifnere danejum, roɓe ɗo wata yeri ha noppi ngam faunugo nda oɗo mobi gasa mako.

Ɗo ɗum alluwa gengal.

Ɗo ɗum lawol, ɗum himbe salata, da alluwal gengal hasira, da gene do fudi ha sira lawo.

Ɗo bi’ete mashinru nyautugo kare, nda debbo nyautowo o ɗon joɗi nyauta kare ha dow manga.

ɗo ɗum debbo oɗon wati yeri haa nofurumako.

Ɗo ɗum foto tariiha himɓe naane nane. Haɓe holli goɗɗo man ɗo hokka debbo man caahu, woɓɓe feere bo ɗon dari haa ɓaawo maɓɓe laara.

Kofiji, en ɗo naftira ha ci'eji men, ngam watugo ndiyam en ɗo yarira gari be man, en ɗo yarira shaayi.

Ɗo biyete cayngal ngal ɗo dari.

Ɗo viyete saddere. Ɓe ɗon naftira ngam soppuki kusel, leɗɗe, be ko nandi e mi.

Ɗo ɗum babal on marɗum ɓoggi hiteji fere-fere, hite lamtarki.

Ɗo ɗum babal moftugo ngam nyamuki nyamdu be seutare dum jamano.

Ɗo ɗum battaru urdi, ɗo naftiro hasare fesa ha sudu gam sudu ura.

Ɗo ɗum shaguowa maundu ɗum ɓe sorata kare suno ko larini bana biskit. Biskit ɓe ɗo nyama kon be ko nandi.

Ɗo ɗum biɓɓe laɗɗe ɗum en defirta ha ci’eji man, ɗo hauti bee tumatur, karas, nyebbe, attarugu, be tatta

To ɗum ko firu, debbo ɗon jogi. En do naftira be man haci’eji men gam yarugo ndiyam.

Ɗo ɓe biyete gauta, ɓe ɗon ƴaka, non bo ɓe ɗon naftiro ha defuki hako be man.

Ɗo ɗum madi sare ɓe fuɗɗi ɓe timmitinai.

Himɓe tato, o ɗo ɗo ɓamti juuɗe, o ɗo ɗo heɗita volde maako, ko o viyata, o ɗo ɗon tokki mo haa ɓaawo.

To ɗum sudu, nda kare faune, nda darugal ha sera. Nda hosowo hoto ha to, o ɗo dari hosa hoto.

Ɗo ɗum panɗe jamanu marga jode jeugo, ɓeɗo naftira ha chi’eji ngam defuki be maji.

Ɗo viyete nyamdu ɓe watin ɗum hander platro majum ɗe ɗon sigi taskoti gam nyamugoki.

Do ɗum hamma ɓe mirawo, ɓe ɗon ɗari jala.

Ɗo ɗum tasaje jdamanu. Minɗo naftira be majum ngam nyamugo be yarugo ha nder.

Ɗo ɗum koromje jamanu marɗe filoji joi-joi. Ɗon jooɗi ha shaka suɗu.

Ɗo ɗum jamɗe, ɗum be naftirta ha kareji fere fere.

Do dum boggi be don naftira gam habbuki dabbaji haci’eji men.

Ɗo ɗum hoore debbo. O ɗon mori morɗi boɗɗi, o ɗon fauni be morɗi maako.

Ɗo vi'ete kanderu jamanu. Ɗo naftira ngam defuki ha nder be laiɓuki tasaje.

Ɗo ɗum haako be leɗɗi be kare nyamugo fere-fere ɗum jamanu.

Ɗoo ɗum ɓiɓɓe leɗɗe, bi'etee leemu. Ɗum ɗo naftira leemu gam yarugo ha ci'eeji men bee ha babal lamar.

Ɗo ɗum nyamdu jolof, ɗon hauti be hundeji fere-fere haa dou man.

Ɗo ɗum hore debbo oɗon canci wo’ini hore man fauni.

Ɗo ɗum yonde sare marga lambatu ha sera man nda ɓingel ɗo joɗi haattoo.

Ɗo ɗum lekki moɗeteekon.

Ɗo ɗum biɓɓe leɗɗe we'ete ayaaba, ɓe ɗon nyamaa don wa’ina bandu.

Hore biɗɗo debbo, be gaasa.

Footo taariha ɗum himɓe naane -naane duuɓi caaliiɗi.

Ɗo ɗum fulawa bi'ete, ɗo naftira ha sare gam faune ɗon wo’ina sare masin.

Do ɗum shagoru ɗum be wa’inta ko e ɓiɓɓe worɓe, da goɗɗo do o don jodi be ɗon woɗina mo yeeso, be hore.

Dandal yonnde saree, daa dammuɗe ɗiɗi ɗo ɓaarootiri.

Ɗoo ɗum yonnde saare, Mar nga geet maangawaa, nda ɓinngel debbo ɗon dari haaton, dammugal ɗo maɓɓti oɗoo ɓilii juudee maako ha dammugal yonnde saare mai

Ɗo ɗum laawol mangol. Nda ɓingel ɗo ƴaɓɓita laawol. Nda mba’ataeɗi ha sera, woɓbe ɗon dari. Nda babal sorugo shaayi.

Leɗɗe wuuwaago suudu be ɗum woggirta suudu.

Ɗo ɗum morɗi, ha hore ɓiɗɗe debbo. o mori bodɗi o ɗon turi holla morɗi mako, nda paɗe mako ha sera.

Ɗo ɗum chagoru maundu ɗum be sorrata kare faune ɓiɓɓe roɓe fere-fere be nyeɓbam fere-fere.

Ɗo ɗum jarateeɗam.

Ɗo ɗum chagoru maundu ɓe ɗon sora sukkar haa der be kujeji fere-fere ɗum naftirta haa ngedam amin.

Nyamduji fere fere, ɗo stiw on ɓe wati attarugu ha dou man, ha sera nda kusel ɓe saie be dankali, ɗo bo ɓe he’i carot, be kikumba, be tumatur fu ɓe hauti ha babal gotel ɗo joɗi.

Ɗo ɗum kare jamɗe, ɗum ɓe naftirta ngam fissuki ba’anteɗe be kare kuwitine ɗum fere-fere.

Do ɗum lawol, da ba'atiwa do sala haton.

Ɗo ɗum ɓiɓɓe roɓe ɗon dilla jangirde jeɗo ɓorni kare jangirde man.

Ɗo ɗum nyebbam roowɓe wujata haa ɓalli maɓɓe, ngam vo’inki laral maɓɓe.

Ɗo ɗum julurde mannga, ɗum Muhammadu Ɗangote.

Leɗɗe fulaawa ɗum ɓe fawnirta saare, ɓurna ci’eeji to a yahi a tawan ɓe waɗi irin fulaawa ɗo ngam ɓe fawna ci’eeji maɓɓe, yaake go ɓe ɗo waɗa fulaawaaji man haa babe kuuɗe bee haa janngirdeji feere-feere.